Noba banii na ma nyɛ a kyɛ ba mine eɛ dɔbɔ ka ba mine e pɔɡebɔ ŋmenaavūū oribo bon be na ba niŋe soɡa kyɛ ka ba zaa tetaa nuuri a zɛɡri ka a do saa kyɛ ka ba mine meŋ su yaayi kyɛ kaŋa soba ba su a ba yaayi na.

kuu daga la biŋ noba yaga ŋmaa gyile la a kuu daga ka bamine zeŋ a ba na naŋ are kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ gbi dummo a banaŋ naŋ zeŋ nimisɔga a kaara ba ka kaŋ meŋ soba su boŋ sɔglaa a meŋ zeŋ a ba puori soba kyɛ meŋ kaara

Teeri sɛlebu zie na a kyɛ noba bata na be a be pɔɡebɔ eɛɛ bayi ka dɔɔ e bonyenaa ka ba maake ɡaaden biliibilii mine ka ba yɛ sɛlɛ teere a be a teere mine eɛɛ peɛl kyɛ ka a mine e doɔre ka ba sɛlɛ a be.

Zupoŋ zie la a zie ŋa dɔɔnyaŋaa kaŋ zeŋɛɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ are o puori soba a pono a o zu kyɛ vɔgle zupili dɔre kyɛ ka ee saseɛ fane meŋ be a be ka noba mine are ba puoriŋ kyɛ meŋ teɛ ba nuuri ka kaŋ meŋ kpɛ are zie kaŋ kyɛ furi furi o nimie yaga lɛ kyɛ k,a o noɔre seŋ na buli kɔɔloŋ.

Nobɔ bayoɔbo na kaŋ nyɛ a kyɛ ba poe ba meŋa ziiraayi dɔɔ kaŋ naŋ araa be a puulo kaara bonkaŋ poɔ le na duuku zeɛ ka pɔɔ kaŋ meŋ are kɔge bibile kaŋ naŋ su kparepelaa kyɛ seɛ kuringmaa a meŋ araa o posugɔŋ daara kyɛ ba na ba tuŋ nɔɔteɛ a ba naŋ meŋ naŋ be a o niŋesugɔ be meŋ ba tuŋ nɔɔteɛ kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ tuŋ nɔɔteɛ.

Bootiri ne talaare la be a kyɛ noba yaɡa ŋmaaɡyili la a be pɔɔ kaŋ na ba su kparoo kyɛ seɛ waɡyɛ meŋ taa la a urɔba kaŋ kyɛ ka kõɔ-ɔŋ lɔɔre kaŋ meŋ are a be ka o zu e zeɛ kyɛ ka laet pooli meŋ be a beŋ ka dɔbɔ meŋ are poɔ a pɔɡebɔ eŋɛ.

Noba yaga na be a zie ŋa dɔba ane pɔgeba na bayi sue bonyaayi kyɛ zɛge ba gbɛɛ k,a do saa ka deri meŋ be a be a deri ka ba pili kyɛnsezeere kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ are a be a meŋ de o nu toŋ eŋ o dagakparoo kɔre kyɛ kaara ba.

Die la are a kyɛ noba mine do te be la a die saazuŋ a ennɛ naasaalaa ŋmenaa a be kyɛ su kooti yaayi be mine dɔɔɛ la kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ ka kaŋ meŋ ɡo a be kyɛ ka ba mine meŋ are.

A zie ŋa kaara ŋa die poɔ dakogro be la a be dakogiveɛle veɛle be l,a be kaŋ nyɛ filawari meŋ naŋ be a be seŋ ka tabol meŋ biŋ a be ka gansɔre pepari meŋ biŋ a tabol puliŋ kyɛ ka boma mine meŋ do dɔgle a tabol saazu poɔ.

Naasaleba la maala vūūkyaane bon waayɛre do na saa ka a waayɛ kaŋ e bondoɔ ka a mine e bonsɔɡelɔ kyɛ ka a mine meŋ e bonzeɛ kyɛ ka pool be a be ka n nyɛ daɡa kaŋ naŋ biŋ kyɛ ka a naasaleba vɔɔl kpoɡelo a are a daɡa puoriŋ be.

Noba la lantaa ba biŋ la tabol pɔgeba mine naŋ ziŋ bayi bukire be na be a die kaŋ meŋ dɔɔ kaŋ ziŋ kɔgeɛ kog kpal kaŋ naŋ biŋ kyɛ ka tabol be a be meŋ ka bukire ane baagi zeɛ kaŋ meŋ a be a be .

Baa na a kyɛ noba banaare la be a baa poɔ bayi pɛɡelɛɛ booti peɛl kyɛ ka kaŋ meŋ taa booti buluu ba ɡoeŋ a ɔnnɔ kõɔ kyɛ ka kaŋa a laara .

N nyɛɛ zie kaŋ bie naŋ gaŋ kaa zukɔɔmɔ kaara nyɛ bipɔɔlee zukɔmɔ kyɛ o eɛɛ bidɔɔlee o seɛ kparaa yi kyɛ seɛ kuree meŋ ayi ka lɔre kaŋ be o puli sɛŋ na kyɛ ka naasaalaa bommaale meŋ be a be a o niŋesɔgɔ be kyɛ ka o weɛ o nyimɛ kaa e peɛl lɛ.

Zoma la baŋ taa a zie ŋa orɔbare poɔŋ na k,a be ka noba yaga zaa ŋmaagyili pɔge kaŋ meŋ zeŋ na a be a su kparenumeelɛ kyɛ ti a orɔba kaŋ a leɛ kaara a bana naŋ ŋmaagyili a be na.